Imotoka imbofu ilibutangisi, zidatu zili kuntulo, zibili zili agati zilikuza, kuntulo ela zili zidatu zindi zili inyuma ni zinzu ni gimisaala.

Basaani banne bawambire shitimba bali khe bakwesa zinyeni mumenzi.

umusaani ali khushigogolo khumetsi akhauba kametsi

basani bekhale mukhatale balikhebakulisa kamatore ni bindu bindi bikali

Inzu indeyi ili inyuma iliko zinzu asi, kungaji zibili ni izindi kungaji zidatu nizimotoka zili asi ni babantu balikugyenda

Shiswa shili mubunyasi ni bisala.

Umukasi wemikile aboyele shitambala kumutwe. kusaala kuli eburangisi ukundi kuli inyuma gumali wareere luwaya mumilo

Umwana umusinde wahambile luyimbo mungono wemile khumabaale

izofu eli mukisaali keyaya bunyaasi ni bisaala.

Kumukhono kwo umusani ne ifuti isi khapima lukoye ni sishalani shiliwo.

tsinzuhi tsili mumusinga umusani warere kumuhono hunulo

Umukasi wamemele umwana kumugongo watangisile gumukono ibutangisi weboyeleko bina.. bidyela ne waboyele shitambala imutwe ne bisala bili'nyuma.